Ŋu eve si wonye amadede dzɛ̃ kple ʋi la kpɔ afɔku. Ŋu dzɛ̃ la ƒe ŋgɔgbe kaka eye ŋu fita si le gakpo aɖe dzi la ƒe ŋgɔgbe kple axa dzi la hã kaka.

Ŋɔnudrɔ ƒuƒoƒe aɖe si nye ŋutsu ene nyɔŋu ɖeka, ŋutsu ɖeka si nɔ anyi la dze ŋgɔ ekplɔ̃ si dzi agbalẽ kple atukpa le, ŋutsu ɖeka tso do abɔ ɖe dzi eye ŋutsu ɖeka si do awu ʋi la dze ŋgɔe la tsitre.

Modzakaɖeɖe teƒe aɖe si amewo va. Ɖevi aɖe si do sigliti yi la tɔ eye nyɔnu aɖe si wɔ ɖa ɖe ta kpɔ do awu dzi la tɔ ɖe emegbe kea me bubuwo dze ŋgɔ wo.

Ameha aɖewo si wonye ɖeviwo kple ame tsitsiwo sia la fɔ woƒe agba yina ɖe teƒe aɖe ke wɔme geɖe kpla abgi ɖe dzi. ewo o awu blɔ kple aŋtsiɖiɖi.

Atiglinyi eve si edɔ lɔbɔlɔbɔ eveeve le wo si la le gbe aɖe dzi. Ŋu aɖe le wo domii eye amewo le eme tsi atsitre eye ɖewo nɔ anyi.

Dziɖegbekaɖi ŋuse dɔwɔla aɖewo le atsitre ɖe dziɖegbekaɖitsi aɖe ŋuti, wó amevesiawo katã do awu blɔ eyɛ woɖɔ kuku ɣi, nugo dzĩ aɖe le wó megbe eyɛ dziɖegbekaɖikawo le yame le wóxa

Gakpo ŋuti dɔwɔƒe aɖe si yevu aɖe bɔbɔ nɔ bafa zikpui aɖe me. Yevu eve bubuwo bɔbɔ ɖe egbɔ ke ame ɖeka ya tsi atsitre ɖe eƒe megbe.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ eye sigliti yibɔ aɖe le dzime nɛ. Ele agba si xɔna ŋuse tso ʋe gbɔ la ɖe asi le anyigba. Ŋdɔkutsu hã nɔ ŋuŋum.

Dɔwɔƒe aɖe kaka kuɖe afɔku aɖe ŋuti, nu dzẽ aɖe le anyigba le ati si wokaka le anyigba la dzi eye togodo gakpo yibɔ aɖe hã le ati ma ke wodzi.

Ɖevi woame ene va tɔ aɖe me, wo katãa woƒo woƒe tsikunua ɖe etsia me. Ɖeka do awu blɔ, tsɔ nugo ʋe eye bubu hã do awu aŋutiɖiɖi, tsɔ nugo ʋɛ̃a ke.

dɔkɔdzi dɔwɔƒe aɖe si dɔwɔla do awu ʋi. Ɖewo nɔ anyi hele agbale ŋlɔm. Ɖeka aɖe tsi atsitre eye nyɔnu aɖewo siwo le ɖevi aɖe ɖe asi la le tsitre le woƒe ŋkume.

Gakpo hlɔyi aɖewo le teƒe aɖe ame eve le egbɔ ame ɖeka bɔbɔ ame ɖeka tsi atsitsre wo ameveawo katã ɖɔ kuku ɣi

Nyɔnu ene do awu amadede vovovowo, nyɔnu ɖeka si lé agba ɖe asi la kɔ asi ɖeka tsɔ nu eye woɖɔ kuku yibɔ. Esi bla ta la kɔ asi kɔ de agba la me. Wome eve ɖo nukome yee woƒe aɖu le dzedzem.

Yevu ene wo le kplɔ ŋuti esi nye tsitsitɔ la ɖo ge eye wonɔ anyi ɖe ɖevitɔwo siwo katã wɔ ɖa la tsi tsitre.

Nyɔnu hatsotso abe enyi ene la de asi asiteme na wo nɔnɔewo he do ɖe dzi, woɖo nu ko me eye wome geɖe do wu dzi hetsɔ awu blɔ da ɖe edzi

Yevu aɖewo siwo nye nyɔnuwo kple ŋutsuwo la le ƒuƒoƒo aɖe me. Ŋutsu ɖeka si le woƒe ŋgɔ la le gbeƒaɖemɔ aɖe ɖe asi. Wodo awu amadede vovovowo keŋ. Nyɔnu ɖeka ɖɔ kuku gbemumu.

Nyɔnu eve aɖewo le atsitre ɖe agblemnukuwo domi le asime eye kusi gbemumu aɖe le anyigba le woƒe ŋkume. Agblemenuku sia ɖewo nye atɔtɔ kple e tomatosi.

Afɔku aɖe dzɔ eye e moto kple gasɔ le anyigba. Nyɔnu aɖe lé nyɔnuvi aɖe ɖe asi hele avi fam eye sukuvi aɖewo hã le teƒe ma ke ame ɖeka la si nye ŋutsu la ɖe kaƒomɔ ɖe asi le nɔnɔmetata ɖem.

Ameh aaɖewo le asibɔl ƒo to aɖe me si wosi aŋɔ blɔ kple gbemumu na. Ɖeka kɔ afɔ dzi eye wodo afɔwui aŋtsiɖiɖi. Wo ame geɖe do dziwui ʋi.

Ŋutsu aɖewo si do awu yibɔ tɔgbi ɖekae la le wo nɔ nɔewo yome. Wo geɖewo ɖɔ kuku, ŋutsu bubu eve hã tɔ ɖe wo xa, ɖeka le nu kplɔm.

Xɔdɔwɔla aɖewo le xɔ tum. Ɖeka do asiwu ʋi eye wo le blɔki ɖe asi. Wodo awu amadede blɔ. Woɖɔ kuku e edzi kple aŋtsiɖiɖi.

Nyɔnu aɖe le dzodoƒui. Nyɔnu sia bla ta eye wòbɔbɔ nɔ zikpui dzi. Aŋego aɖewo le egbɔ eye kubɔtu hã le eƒe ŋkume.

Ame ene le atsiaƒu to eye ame etɔ̃ nye nyɔnu. Nyɔnu eve nɔ esɔ dzɛ̃ aɖe dzi eye nyɔnu ɖeka le sɔ la ƒe megbe. Ŋutsu la lé sɔ la ƒe nugbɔ ka ɖe asi.

Elã aɖewo le gbe aɖe dzi. Edzo le lã geɖewo ta, gãtɔ aɖe si le yibɔ tsɔ akɔ ɖe anyigba eye suetɔ etɔ̃ ɖe da ta ɖe edzi.

Modzakaɖeɖe ƒuƒoƒe aɖe le ʋe ɖum, wobla afɔ kple atsyãwɔnu vovovowo, eɖewo do siŋgliti yibɔ eye ɖewo do awu dzɛ̃.

ka kple gakpo ŋutsi ɖaŋuɖeɖe dɔwɔla aɖewo le dɔwɔm le dɔwɔƒe aɖe wodó awu ƒomevi vovovowo ɖewo ɖɔ kuku ketsifɔ ɖewo le wógbɔ eye ka aɖewo le anyigbã keŋu

Ɖevi aɖewo si do awu amadede vovovowo wɔ atu na yevu aɖe si do awu ʋɛ̃, eye wòɖɔ gaŋkui yibɔ. Ɖevi ɖeka la ya aɖo asi gla eye wòle teƒe bubu kpɔm, wotɔ ɖe exɔ aɖe xa si ŋɔtru yibɔ le eŋuti.